Ngisafunda ibanga eliphansi, sasijayele ukuthi ngesikhathi sokuphumula sinikwe umhluzu wokunatha. Ngangingawuthandi ngitsho lowomhluzu.

Mina ngingumntwana omncani ngifunda ibanga eliphansi into engangiyithanda kakhulu ngesikolo yikuthi ababalisi bethu babelesineke njalo sasifunda ukuhlabela, ukubala kanye lokubhala.

Ngesikhathi ngifunda ibanga laphansi ngiqalisa ukufunda ngangikholisa ukuhlabelela. Yikho esasifunda ngakho kakhulu njalo lokubumba lokudweba.

okhekhe nxa beqala ukuya esikolo baqala bekhala bengasithandi isikolo ngakho ababalisi bakhona kumele bebelesineke njalo lothando oluzayenza laba abancane basithande isikolo njalo bafuna ukuhamba

Ngalezi insuku uhulumende sowenza ukuthi abantwana behambe esikolo bebancinyane. Uyathola umuntu oleminyaka emithathu laye kumele aqonde esikolo.

Laba esibabiza sithi ngokhekhe abantwana abancinyane labo sebehamba esikolo bona abafundi zinto ezitheni kodwa bafunda bedlala.

Kusesikolo seMabhukudwane abantwana bonke bagqoka amayembe angumbala owesibhakabhaka njalo bafaka lamabhulungwe angani angumbala wenhlabathi.

Esikolo semfundo yaphansi ngalezi nsuku kunengi okufundwayo. Akusafani lakudla esasifunda ukudlala. Lokudweba lokubumba kakhulu .Ngalezi nsuku sokukunengi okufundwayo .

Izimfundo zebanga laphansi ziyisisekelo esikhulu emntwaneni. Kuqakathekile ukuthi umntwana abambisise lezo zimfundo ngoba yizo ezizomphathisa esesiya ebangeni laphezulu.

Esikolo semfundo yaphansi kunengi okufundwayo njalo lendlela zokufundisa zinengi njalo ziyatshiyana. Abantwana bengafunda ngokudlala kumbe ngokuhlabela ingoma ezithile kumbe njalo ngokubhala lokubala.

Abantwana abafunda ibanga laphansi. Bajayele kugqoka izigqoko zabo zesikolo ezifananayo, njalo, bayafundiswa izifundo zabo ezitshiyeneyo. Kanye lokubumba.

Imfundo yaphansi ngiyithandela ukuthi abantwana bafunda ngendlela etshiyeneyo. Bayabanika iskhathi sokuthi badlale, babanike njalo lesikhathi sokuthi babale, njalo babumbe beyenze izinto ezitshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphansi ababalisi bayabhala emdulwini umsebenzi wabantwana bona abantwana bajwayele ukuhlala bekhangele emdulwini ukunzela ukuthi babone okuyabe kufundiswa ngumbalisi

Wonke umntwana uyakhuthazwa ukuthi ehambe esikolo, kwesinye isikhathi emakhaya abazali ngenxa yemali, abazali bacina bese hluleka ngitsho lokuthi abantwana behambe beyefunda imfundo yaphansi.

Kwamanye amazwe bayavama kakhulu ukuthi imfundo yaphansi itholwe nguye wonke umntwana, olemali kumbe ongelayo, njalo leyomfundo bayithola mahala.

Umbalisi ofundisa abantwana bemfundo yaphansi kumele abe lesineke ngoba laba bafuna umuntu ozababekezelela njalo ozaba zwisisa ngaso sonke isikhathi.

Imfundo yaphansi yiyo eyisisekelo somntwana. Wonke umntwana kumele aye esikolo ayefunda athole ulwazi olujiyileyo azalisebenzisa esemfundweni yaphezulu

Imfundo yangaphansi iqakathekile kakhulu ngoba yiyo enika umntwana isisekelo sokuthi nxa esesiya emfundweni yaphezulu eselolwazi olujulileyo

Nxa abafundi bengaphumelela ezifundweni zaphezulu bayabhaliswa imihloliso basebekhetha ukuthi bafuna ukwenzani empilweni. Besebesiyafundela lowo msebenzi abawukhethileyo.

Nxa umuntu eseqedile imfundo yakhe yaphezulu uyakhetha ukuthi kuyini afuna ukukufundela nxa esekhulile. Abanye bayakhetha ukuba ngo Mongikazi loba oDokotela. Bayafundela ke lowo msebenzi.

Abafundi bengaqeda izifundo zabo esikolweni sebanga laphezulu bayaqhubekela phambili besiyafundela imisebenzi abafisa ukuyenza nxa sebeqedile isikolo.

Nxa usuphumelele ezifundweni zakho zaphezulu ulakho ukukhetha ukuthi ufuna ukwenza wuphi umsebenzi ube ususiyafundela kulowo msebenzi emfundweni ephezulu.

Ezikolo zemfundo yaphezulu abantwana bakhona bayafundiswa imisebenzi yezandla bayafundiswa ukupheka ukuthunga ukulima kanye lokunye okutshiyeneyo.

Esikolo sebanga laphezulu ikhona imihloliso ebhalwayo nxa umuntu esefike kubanga lesine leyo mihloliso engaphumelela kiyo uyaqhubeka esiya phambili esiyafundela imisebenzi yezandla kumbe okunye okutshiyeneyo

Nxa umuntu efunda esikolweni saphezulu engafika kubanga lesine bayanikwa imihloliso abayibhalayo nxa engaphumelela ulakho ukuya phambili ngezifundo zakhe

esikolo semfundo yaphezulu nxa umtwana engaphumelela kuzimfundo zakhe zebanga lesine ulakho ukuqhubekela phambili kumbe ehambe eyefundela imisebenzi etshiyeneyo

Esikolo seMatopo kulesikhathi sokuthi abantwana baphumuze ingqondo ngaleso skhathi bayabukeliswa ama bhayisikopo ukwenzela ukuthi bake bathokoze.

Abantu abafunda ibanga eliphezulu bajayele ukugcina izikolo zabo zihlanzekile kakhulu ngoba labo sebekhulile sebekwazi ukufaka ingcekeza endaweni lapho okumele ifakwe khona.

ubuhle ngesikolo semfundo yaphezulu yikuthi abantwana bafunda okutshiyeneyo njalo uhulumende wananzelela ukuthi bakhona abangaphiwanga esikolo bona bafundiswa imisebenzi yezandla

Ezinye izikolo loba uhamba phandle uyazihawukela ngoba zihlanzekile kakhulu, kuyatshengisela ukuthi kulabafundi bemfundo yaphezulu abazigcina zihlanzekile

Esikolo semfundo yaphezulu kulesikhathi sokuthi izikolo zidlale imidlalo lezinye izikolo laba bayabe befuna ukubona ukuthi yisiphi isikolo esiyingqunquthela yazo zonke .

Esikolo semfundo yaphezulu zinengi izinto ezifundwayo .Kulemsebenzi yezandla .Kulesikolo nje laso esifundwayo ukubhala lokubala .Kanye lemidlalo etshiyeneyo edlalwayo ngabantwana .

Ngalezinsuku ngokuphucuka kwezinto abantu abafunda eskolo semfundo yaphezulu balakho ukuya eskolo manqavu kumbe ukufunda ngomakhalekhukhwini behlezi ezindlini

Nxa umuntu eseswnza imfundo yaphezulu kumele azinikele kakhulu athandane lamabhuku njalo ahlale esendaweni lapha okulamabhuku ebala.

Izikolo zemfundo yaphezulu ziqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho okulemihloliso eyiyo etshoyo ukuthi umuntu esukalapho uyenzanjani.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu kunengi okufundelwayo bayananzelela ukuthi asuyewonke umuntu ozwisisa ngcono amabhuku ngakho bayafundiswa lemisebenzi yezandla

Esikolo semfundo yaphezulu engangikukholisa kakhulu yimidlalo kwakulemidlalo etshiyeneyo kwakulemidlalo yebhola lezandla lenyawo kanye lokugijima.

Imfundo yaphezelu ifuna umuntu ozimiseleyo kakhulu ngoba ibanzimanyana ukwedlula eyemfundo yaphansi njalo yiyo etshoyo ukuthi umuntu kusuka lapha uyangaphi nxa esephumelele kulezo zifundo.

Imfundo yezifundo zaphezulu iqakathekile kakhulu empilweni, ngakho abazali bajale ukuqonqosela abantwana ukuthi bakuthathe ngendlela ephakemeyo.

EmaYunivesithi kumele izifundi ziyenze uphenyo lwazo zodwa. Kukhona okunye abangakufundiswa ngababalisi babo kudwa abakuthola engwalweni. Ngakho ke kuba lendlu lapho okugcinwa khona izingwalo ezinengi ezitshiyeneyo.

Izifundo zaseyunivesi, ziba nzima kakhulu nxa ungazimiselanga ngoba izikhathi ezinengi, abafundi yibo abazenzela uphenyo lwezifundo zabo.

Imfundo yase Yunivesi inzima kakhulu ifuna umuntu ozimiseleyo njalo othanda izifundo zakhe ngoba ababalisi bayafundisa batshiye okunye ukuthi uziphandele.

Ema yunevesiti kwehlukile kuleskolo semfundo yaphansi kumbe eyaphezulu. Inani labantu elifunda ngasikhathi sinye, linengi kakhulu kulalapha esikolweni saphansi.

ema university ababalisi bakhona bayazi ukuthi abafundi bangikhona sebekhulile ngakho ke bayabanika nje ulwazi mbijana okunengi bayazidingisisela bodwa

Abafundi abanengi bama yunivesi bajayele ukuhlala khona ezikolweni zabo, okwenzela ukuthi kubelula ukuthi bafunde beseduzane esikolo sabo.

Udadewethu uhambe eHarare kuyunivesithi yakhona ukuyafundela ukuba ngudokotela engaqeda ukuqeqetsha lathi siyabe sesilodokotela ngekhaya.

Esikolo semfundo yaphezulu yamayiunivesithi abantu bafundela imisebenzi abafuna ukuyenza. Odokotela labo bafundele emayunivesithi.

Esikolo sama yunivesithi yikho lapha abantu abafundela khona imisebenzi eminengi etshiyeneyo. Abanye bafundela ukuba ngodokotela abanye njalo bafundele ngodokotela bamazinyo kumbe kube yilaba abakhangela imizimba yabantu ingaphakathi kwayo.

Imfundo yaphezulu yase university yikho lapha okufundelwa khona imsebenzi etshiyetshiyeneyo abanye bafundela ukubangodotela abanye bafundele ukuba ngomongikazi lokunye okutshiyeneyo

EYunivesithi bajayele ukufundisa abantwana kumbe abafundi abanengi ngasikhathi sinye njalo zinengi izindlela abafundisa ngayo eYunivesithi kwesinye isikhathi abantwana yibo abaza lezifundo zakhona.

Kwelethu ilizwe, ama yunivesi aqala emalutswana kakhulu, kodwa ngalezinsuku ayala esanda, kudala abanengi, bavevele behlala khona ezikolweni.

Emayunivesi kuya ngokuthi uyenza ziphi izifundo kumbe ufundela ukuba yikuyini odokotela bayahamba iminyaka eminengi okwedlula leyi eyinye imisebenzi etshiyeneyo enjenge yobubalisi.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu .Bajayele ukuthi befunde bebanengi endaweni eyodwa. Kulombalisi oyedwa .

Izifundi zama yunivesi zifunda izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Ngezwa kuthiwa labo dokotela bayafunda labo okutshiyeneyo, njalo uma bangaqeda iminyaka yabo emihlanu balakho ukuqhubekela phambili befunda.

Kumnandi ukuba ngumbalisi wszifundi zeyunivesi ngoba lezo zifundi sezilengqondo sezikwazi ezikufunayo. Kazihluphi njengezifundi zebanga laphansi.

Enyuvesi ababalisi bakhona balendlela ezitshiyeneyo ezokufundisa ezitshiyene lebanga laphansi lapha kwesinye isikhathi abafundi bayanikwa ukuthi behambe beyebala bebuye sebefundisa ezinye izifundi ngophenyo abayabe belwenzile.

Nxa umuntu esebangeni lwezemfundo ze-univesity. Uyabe esengumuntu okhulileyo osekwazi afuna ukukwenza, njalo bayafundela imisebenzi etshiyeneyo.

Intengo ebhadalwa ema yunivesithi iphezulu kakhulu, ngakhoke nxa umuntu esiyafunda khona kumele azimisele ngoba engadlalisa imali ngento engekhoyo.

Abafundi abafunda kumfundo yaphezulu yama university bajwayele ukuthi okunye bayazidingisisela bayazenzela uphenyo ngoba ababalisi bayabanika ukuthi beyedingisisa ngezinto ezitshiyeneyo

Ema yunivesi kufundwa ngomabonakude kumbe lokhu okutobetobezwayo ngoba laba ngabantu asebekhulile njalo sebekwazi abakufunayo njalo sebephucukile.

udadewethu usekhethe ukufundela ukuba ngu dokotela uthi yena iminyaka yakhe azayihamba e universe izaba yisikhombisa ngakho ke izikhathi ezinengi uyabe engekho ngekhaya

Elizweni leZimbabwe izikolo zamaYunivesithi zinlutshwana azifiki letshumi ngakhoke izifundi nxa zisekilasini ziyabe zizinengi kakhulu zijayele ukufunda emahall.

Emayunivesi kubalendawo zamabhuku. Lapha abafundi abahamba bayehlala khona bebala, loba besenza uphenyo lwabo ngezifundo ezithile.